Nirabq n bɛ daani n kohari niɛma bi kohari tuya sima naanzuhi bi ʒila loori gbuni ka loori maa gabi zaɣ vakaɣali ka paɣaba maa shab yɛ neen ʒiɛhi neen piɛla

Sarati n niŋ palli zuɣu daa loori n kpɛ o loori kpee ni n wurimli soŋ yaɣali ka bɛ palli maa sunsuuni ka niraba kana ti ʒɛya ka ban ʒɛya maa shab yɛ liiga sabila ka pili zipili zaɣ dozima ka loori ʒiɛ bɛ bi luɣuli ni ni loori piɛlli ka so bari chɛchɛ buɣum chɛna

Paɣaba n chɛna bi galisiya bi ʒila binyahari bi zuɣu ni ka so gobi chinchin zaɣ vakaɣali ka shab gobi chinchin zaɣ dozim ka di gabi zaɣ vakaɣali ka lora nim ʒɛ bi luɣuli zuɣu

bihi n bɛ kom ni bi galisiya kom maa mi nyɛla daɣiri shɛɛ bihi maa ʒɛla kuɣ' zuɣ' ka zaŋ gbana niŋ kom maa puuni ka so yiɣisi kuriya kom 'as nyɛŋa mori bɛni

Salo n bɛ maka bi nyɛla gbanpiɛla ka yɛ niɛn piɛla ka shɛba yɛ zaɣa sabila ka kaɣaba zaya ka gabi zaɣa dozim tingbani maa viɛlli pam tingbani maa nyɛ tingbani piɛlli.

N nyala kom kom maa galiya pam ka ŋarima za din ni ka bɛ yili li tuutanima tuuta maa shɛŋa nyɛla zaɣ' ʒiɛhi ka di gabi vakahili ka shɛŋa nyɛ zaɣ' dɔzim noli

Salin gniribi n gbiri salima ka zaŋ mashin zali ka zaŋ bini niŋ dinni n bori kom yira ka so kuriya toori tankpaɣu n niŋdi boɣa ni ka bi yihiri salima ŋo ka tihi piɛ n giliba ni mori

Sarati n niŋ ka bi yili lu yili maa nyɛla din kabisi pam bi zuɣusaa maa ka duri maa kabisi ka taha ni dari ŋɔ zaa kabisi ka tia bɛ di nyaanga ka di vari nyɛ zaɣ vakaɣali

Daa bihi n-ʒiya n-kɔhiri nɛma o kɔhiri leemu kabeechi paya ni alibasanima bɛ ʒila pata ni ka shɛba pili zipiliti.

Bi gbimi n yihi salima ŋo n kpaarili niŋdi bini puuni ka mori piɛ n giliba ni tihi zaɣ vakaɣali ka doo maa yɛ liiga nuɣso ka pili zipili zaɣ tankpaɣu ka so gba yɛ liiga nuɣso zaɣ dozim

paɣa n-chaŋ n-ti be jɛnsi ni jɛnsi maa nyɛla bibawei bɛ nyɛla jɛn' bihi ka paɣa ŋɔ dabiya ka ye liiga ʒee ka jɛnsi ŋɔ shɛba do n-tam o zuɣu ka shɛba tam ɛɛh ni maani ka so dɔya ka ni maani mɔri beni ka nyɛ zaɣ' vakahili

So n bɛ shitoɣu ni o zaŋla liiga dozim pa o boɣu zuɣu ka yɛ liiga dozim puuni ka piri namda ʒiɛ ka gbubi baaji ʒiɛ ka ʒɛ adaka ʒiɛhi gbuni ka pili zipioi piɛlli ka di gabi zaɣ sabinli ka kpa ninkpara

Dabba ayi n bɛ duu puuni ka do so ʒiya ka zaŋ chunchin piɛlli n pobi o maŋa ka so jinjɛm sabinli ka piri namda sabinli ka so mii ʒɛ zuɣusaa ka pili zipiligu ka di bɛ ka zaɣ dozim ka yɛ liiga piɛlli ka chɛri ŋun ʒiya maa zabiri

Salin gbiribi n gbiri salima ka bi zali lora nima ka loori ŋo nyɛ din gbiri tingbani ŋo n yihiri salima ŋo tiriba ka bi ʒi yaɣali ka niŋ kom niŋ boɣa ŋo puuni ka tihi piɛ n giliba

Laa n ʒɛya ka bindira bɛ laa ŋo puuni shɛŋa gala zahama ni boraadɛ ka kpa kom nyɛ din bɛ di puuni kpa ʒiɛɣu n nyɛli la laa maa nyɛ la sabinli

Paɣaba n chɛŋ tooi kom bi zaa ʒila taha ka so gbubi baaji dozim o nuuni bi sola chinchina ka bi mallli kuni bi yinsi so yɛ liiga sabinli ka so chinchij ʒiɛ ka tihi ʒɛ nimaani

Salin gbiribi n gbiri salima ka bi kom maa taɣa bini kom maa nyɛla zaɣ dozim bi mii galisiya pam ka shab bɛ boɣali puuni ka shab tam zuɣusaa ka naan chɛ ban ʒiya ni ban ʒɛ zuɣusaa

Bihi n chɛŋ kom toobu moɣali ni bi gbubila kuriti bini ni bokati nima ka yini nyɛ zaɣ piɛlli ka shɛli nyɛ zaɣ nuɣso ka bihi maa nyɛla bihi anahi n bɛ kom maa puuni

Niraba n yina wuhuri bi kali bi worila waa tingbani shɛli din mɔri nyɛ zaɣ vakaɣali zuɣu ka bi tamya n wori waa ŋɔ ka zaŋ bini dozima niŋ bi zuɣu ni ka yɛ salima nyingokoriti ni bansi ka zaŋ shɛŋa piri bi naba ni

Bihʋ n gbaai paɣa ʒɛya bihi maa nyɛla gbansabila paɣaba ni dabba ka bi ni gbubi so maa nyɛ Gbanpiɛli silmiingi n nyɛ o ka o kpa ninkpari sabinli ka yɛ liiga piɛlli ka di gari zaɣ sabinli ka bihi maa so yɛ liiga piɛlli jinjɛm piɛlli